Paɣa n ʒi daangi gbuni ka duɣu tam kurifooti zuɣu ka suwa gbambila ni tahapoŋ ka di tam teebuli zuɣu ka ŋmana bɛ di loŋni

Paɣaba ata n kpabi bihi n chɛna ka bi niraba ayi ʒi ʒili bi zuɣu ni ka nachimbili tuhuriba soli na ka gba ʒi ʒili o zuɣu ni

niriba n-laɣim laɣiŋgu bɛ ʒila kuɣisi zuɣu ka bintitali zaya n-yihiri anfooni na di puuni ka yɛduhirisi za bɛ tooni

Loori nim n bɛ pala ayi maa zuɣu n chɛna ka loori nim din nyɛ gamo mii bɛ pala ayi maa sunsuuni

Niraba n bɛ laɣangu puuni ka nachimbi maa ŋmɛri dala ka paɣa di o maŋa n ʒɛya n baɣaba n wori waa

Bindira n tam teebuli zuɣu n ti pahi bin nyura ka bia ŋmaai bindirigu n biŋdi doo maa nolini

matuukayiɣirigu zaɣ' piɛlli n-zaya ka ninvuɣ' bɔbili n-za ni maa ni linjimanima gba be bɛ puuni ka saɣiri do tiŋgbani ni

Linjima nim zaɣi bɔbili. n laɣim n gbaa do' so. doo maa pilila zipili piɛli.

Shinshaɣu n bɔŋɔ ka baanjira bɛ di puuni ka laati nim gba biɛni diɣi gba biɛni ka kom subu shee gba bɛ di puuni

Niriba anahi n-tam loori puuni n-ʒiya n-lihiri wolisi

Doo n di o maŋa n ziya ka di yɛla o yiɛla o kali nɛma ka bini nyura za n naɣi o o gbubi la baaji mini o liiga .

Paɣa n gbubi ŋmani n kari kom niŋdi gbambili puuni paɣaba pam gba bɛ ko biɛɣu maa puuni n ti pahi dabba zuɣu bi borila kuri bini shee

Paɣa n ʒiya n chumdi boofurooto ka kpam bɛ pai maa puuni ka paɣaba ayi ni bihi ayi n ʒi n pahi o zuɣu

Bipuɣunsi n di bi maŋa n biɛla bi kali niɛma puuni n wori waa ka di nyɛla bi wuhurila bi kali ni nyɛ shɛli ka niraba n ʒɛya n yuundiba

tinsi tuutanima ka bɛ zaŋ yili kuriti zuɣusaa ka di be kpaakpaanyɔŋ ni

Bia n nyaɣa dala n ʒɛya ka o bia tabi ʒɛya n yuundi o

Ninvuɣubobli n tam bini zuɣu ka bi shabagbubi tuuta nima ka bi shaba yɛ lonjima niɛma

Bipuɣunsi n di bi maŋa ni bi kali niɛma bi ʒila binyahari n chɛni n doli taba

Paɣa kpɛm n ʒiya n ŋmahari waagashe ka chim waagashe maa shɛli pa tahapoŋ zuɣu n pa alichɛndiri zuɣu

paɣaba n-toori kom bɛ puuni yino ʒila tahili n-ŋmaligiri chena ka taha ze tiŋ n-na yɛn tooi ka paɣ'so n-ʒia n-dihiri bini maa ka kom yiri na ka do zaya n-ŋmahiri ba anfooninima

Bihi n laɣam gubi n gbaai silmiin paɣa ka bia bili so ʒɛya o konko

ninvuɣibobigu m-ba laakumnima m-pe n doli taba bihigu ni n chana ka bɛ shaba mi chani tiŋa ka bɛ shaba gba vori laakumnima maa

Paɣa n kpuɣu kpaŋmaŋ jaashee ka bi zaŋ di nam zipiligu n tam o zuɣu ni ka o diri o maŋa

Linjima nima n taɣi doo so n niŋ bi sunsuuni ka shɛba mi zɛ kpaŋa n mŋari ba anfaani nima.

Niraba n bɛ tiŋpuuni kpaakpa koha ʒimi n baɣa palli maa ka moto baribi gba tam palli maa zuɣu Anfooni nim gba bɛ di puuni

Paɣa bobgu n ʒɛya ka zahama bɛ gbambihi ni n ʒɛ tiŋa ka bi puuni yino gbubi gbambili o nuuni ka zaham bɛ dinni ka nachimbi daari ŋarim n kpihara

Paɣa n-ʒi kuɣu m-be duu puuni ka teebuli kpulli za o tooni ka binnyurigu tam teebuli maa zuɣu ka buku gba tam teebuli maa zuɣu ka tabiibi maʒini gba tam teebuli zuɣu ka o dihiri li ka loorinima be pala zuɣu n-chani tiŋgbani ni

Bidibsi anahi n kpɛ kuligi ni n ti toori kom bi zaŋla gbambihi alichɛdiri ni kurigu alichɛdiri n toori kom maa

Matuuka yiɣirigu zaɣ' piɛlli zaɣ' titali n-zaya ja niriba m-pe taba n-chana ka linjima zaya

Yili n wurim do tingbanni ka taabo nim maa kabisi kabisi

Niriba ata n-ʒiya lihiri wabiri kom puuni ka wabiri maa shɛba ʒi duli.